Yoo yoo gifaatay Wolaytta asaa laytta laamiyaa, qassikka :ha laytta laamiyan Wolaytta asay wogaa qumaa, wogaa maayuwa, wogaa durssaa duriyoogan dumma dumma wogaa qonccisiyoogaa oottiyo galassa.

Tohoy woykko qefee addussa gidido faaliyaabay beettees, ha faaliyaa meray maatta malatees. ha faaliyaaga sunttay aybbe?

Cora maayoti keettan kaqetti uttaageeti woykko sikkiyosan woykko bayzziyosan de"oosona. Ha maayotu payidoyi woykko ha maayotu merayi aappunee?

Asay ba qooriyaan wottidi alleeqiyoo worqqay beettees. ha worqqaykka qooriyaan wottanawunne puulaa asaw gujjanaw maadees. ha worqqa qoodaykka apuunne?

Wolaytta wogaa maayuwa maayidi eqqida asati beettoosona. Ha asatuppekka issi asi nu dere qassi issi asi kare biitta asa gides ha asatu qoodayi aappunee?

Urqqape meretiya soon maadetiyo miishshay beettees. ha mishshaykka asay so go'etanaw maadetiyo miishsha. ha miishsha qooday aappune?

issi eqqidi maataa gidin woykko haa xeeliya do'ay beetees, ha do'aykka asaa woykko harabaa xeelees, ha do'aa sunttay aybba geetettii?

cora asay salppiyaa naagidi ba salppiyaan salppiyan eqqidaagee beettees. ha salppiyaan eqqida asappe gaxa baggaarakka dumma dummasan eqqida citan eqqida asati beettoosona. ha salppiyaa qooday aappunee?

so giddon woykko qarxaa bolan kaqetti utida daro miishshati beetoosona. ha miishshatuppekka zazareenne samppay beettees.ha beetiya zazzaretu qooday aappunee?

So gidon naa"u asati eqqidi bollaa mintteetto oosuwa oottiiddi de"iyageeti beettoosona. Hegeetuppekka issoyi attuma issoyi macca gididi naa"ati issippe oottiiddi de"iyageeti beettoosona.

xoqqu giidi keexettida keettay beetees, ha keettay beetees, ha keettaappekka sintta bagaara ogee, ciishaynne pude xoqqu gidi diccida mittati beetoosona.

So giddon beettiya yettaa yexxanaw maaddiya yetta miishshay beettees. Ha yettaa yexxanaw maaddiya miishsha sunttaykka aybba getetti?

50 kawoy kawotido biittay beettees. Ha wolaytta biittaappe sintta baggaara eqqida na'ay dees. Ha na'ay ba hashiyan yeggido maayoy aybaa wogaa bessiyagee?

ogiya bolla heezzu tohuwawa kaamiya baydda diyaara beettawusu, qassikka ippe ha baggaara dugenne pude hemettiya asaykka ogiyaa miyiyaara de'iyaage beettees.

Issi gaariya woxxaydda de'iyaara beettawusu. Ha gaariya woxxiyo sohoykka suure diccida maatay woykko pude kiyi uttida maatay beettees.

suyqetu giddon daro bayzzettiya miishshati deyiyaageeti beettoosona. ha miishshatuppe baggati so baggaara deeshin qassikka baggati kare baggaara de'oosona. ha ubbaappe gaxaara de'iyaabay ay baageetettii

Kariyaa naagiya karetta kanay kare baggan de'iya maataa bollan zin''idi kariya naagidi de'yagee beettees.

urqqappe hiilanchchiya lilissada medhdhido jabana meraa karexxissiyoogan corata issippe shiishshada issi sohuwan wottidooge qoncciyaan beettees

keehiife daro woiyko qoodan corida orttodoogisi ammanuwaa kaalliya asati bootta mayuwaa mayidi eqqidi doonan punniidi yexxiyaageeti beettoosona ha doonan punniyobaikka aibaa geetettii

Wolaytta wogaa maayuwaa maidinne bantta huuphiya kophiyan ka wolaytta wogaa qonccissiyaabaa wottidi eqqida asati beettoosona ha asatu qoodaikka aappunee?

xoqqida woikko pude xoqqu giida sohuwaappe duge goggiya naa77u soosoti beettoosona. ha naa77u soosotuppe sintta baggaara eqqidi de7iya naa77u asati beettoosona. ha soossuwa sunttai aiba geetettii?

Xoqqa sohuwaappe goggidi duge wodhdhiya haattay woykko soossuwaa geetettiyaagee beettees. ha soossoykka xoqqida shuchchaappe duge wodhdhiyoosan eqqida asay beettees. ha soossuwaa meray aybbe?

dirssa giddon woykko aybinne kanttidi bochchennan de'iyo sohuwan de'iya issi do'ay beettees. ha do'aayyo qumaa immiya aasikka de'ees. qassi ha do'aa sunttay aybaa geetettii?

Cora asay woykko dere asay issippe shiiqidi issi keettaa giddon uuttidi bantta qofaa dentti denttidi issoi issuwaara qofaa yuushuwan tobiidinne yaa nehaanne qofaa laamettiddi diidiyaagee beettees.

bar luxettaa wurssidi anjjettida asi beettees. ha asi baluxettaa wurssidoogaa pootuwaa godaa bollan kaqqidoogee beettees. ha asi pootuwan ba huuphiyan wottidoogee aibaa geetettii?

So giddon de'iyaa oydeti, asati qassika pulaa gujiiyaa amppuletinne mittati de'iyaage beettes.

dumma dumma ushshati woykko inddusttiriyan giigidi yiya ushshati beettoosona ha ushshati aappunee qassikka eta sunttaykka oonee oonee

daro keexetti uuttida keettati beettoosona ha keetatuppekka gidduwan ogee kaamee woikko asai hemettiyo ogee beettees. ha eeraa sunttai aiba geetettii?

qarxxaappe sintta baggaara caammaa qucciyaa nainne caammaa quccissiya bitaneti de7oosona. ha asatuppekka sintta baggaara issi eqqida motoree diyaagee beettees.

Qoodan corida muuzeti issi san dooretti uttidaageeti beettoosona ha dooretti uttida miuzee bayzzettanau woikko kaanawu issisaa shiiqi uttoogee beettees. qassi ha muuziyaa qoodai aappune?

cora asay issoy issuwaara qoomettidi yettaa yexxishin woykko gaziyaa kaa7ishin beettees. ha asaykka baggay guppees baggay uttees. ha uttida asaa qooday aappune?

Mela sohuwaan woykko mela biittan qolettidi uttida daro donotuppe guuttaa donoti sintta baggaara sharaa bollan qolettidi de'oosona.

Tohosa toophphiyan wolyitta moottan oyddantta kifiliyaa luxanchchati luxanaayyo giigettidi xaafettida wolaittattuwaa maxaafai beettees ha maxaafai luxanchchatuyyo ayba guwaa immiis.

Dumma deriyaa kaalettiya deriya asaa gadaaway woykko ba xaafo keettaa kaalettiyaagee ba yaratuyyo ba koshshiyaabaa aattishin beettees. Ha asaa sunttay oonee?

Yuushshoy dirssan diretti uttin giddo sohoy mela gidin qassikka sintta baggaara guutta maatay de'iyoosan miiziya na'aara eqqidaageeti beettoosona.

dumma dumma giyan bayzzettiya miishshati beettoosona ha miishshatikka asay ba son goo'ettiyoogeeta gididi dumma dummabawu maaddiyaageeta hegeetuppekka oyddu jarkkaaneenne maykaa malatiyaageeti beettoosona

issi woosa keettan woykko ammaniya asay shiiqidi icchiyo sohuwan ka'aa ekkada yexxaydda de'iya na'iya beettoosona. ha yexxaydda de'iya na'iya ba kushiyan oiqqada yexxiyoobay aybaa geetettees.

wolaytta wogaa maayuwaa. ha wolaytta wogaa maayoykka dumma dumma meran oosettis. ha meraykka zo7o, karettanne adille ciishsha mala gidiyaagee beettees.

cora asai bantta kushiyan qorqqora oiqqidi keettaa keexxano biidi de7iyaagee ogiyaa gollanddiyaagee beettees. ha biaasaappe qo maggaarakka miittai diccidaagee de7ees. qassi ha asaa paidoikka aafunee?

Mittan qashetta eqqida miizziya beettawusu. Ha miizze meray som"oy boroqo bootta. Qassikka harasay zo"o gididi de"iyooge beettes.

Cora asari oydiyaan uttidi odi bessaappe kanttiyaa kiitata woykko yohota ezggidi maaran kaalliidi de'ishin beettees.

ogiyaa bollan himettiiddi de7iya cora asati beettoosona ha ogiyaappe qommo baggaarakka doorettidi baizzana uutettida mittatikka de7oosona qassikka sinttaara keettatinne korinttiyaa mittai de7ees ha asa qoodai aapune

Otuwaa oyqqada eqqida mishiriyaa beettawusu. Ha mishiriyaakka otuwaa matan eqqaasu ippe guyye baggaara uuttaaranne mittati keettati de'oosona.

Tokketti uttidi biron diciidi de'iya donotu giddon eqqida mishiriyaa kuttaa guletta uttidaara beetawusu. ha mishiriya ba kushiyan mitaa ayffiyaa oyqaasu.

Daro asai uuttaa tukkiiddi de'iyaagee beettees. ha asai uuttaa tokkiyoosaikka kase aibakko bainna mela sohuwaa qassi ha tokkiiddi de'iya asaa qooday aappunee?

wolaytta wogaa durssaa duriya yelaga amaaridageeti bantta kushiyan wogaa durssaa duriyo miishsha oyqqidi eqqiizona ha eti oyqqidi eqqido miishshaa sunttay aybbee

kushiyaa bollan puulaa gujjiya miishay beettees. ha pulaa gujjiyaa miishshiaykka asay ba qooriyan wottidi allaxxiyo woykko ishaliyo qooriyan wottiyo qooriyaa belecaa geetettees.

bola bagan bootta gattan garssa bagaara karetan meeshetidi ushacha bagaara haddirssa bagaara mitan diretidi sintaara maataay mokkidi de'iyo wolaytta keettaa besees.

Issi shuchchan keexettida keetta kareni eqqidda sanqatti xawullatti hariyaa garetti de'iyaagetti beettosona.

toophphiyaa oiddantta kifiliyaa tamaareti luxanau giigida hisaabiyaa maxaafai beettees. ha hisaabiyaa maxaafai aibaa aibaa luxisi?

Dumma dumma kattaa qommota. Hegeetikka: boynaa, shukkaariya, donuwa, bambbariyanne pilaa malatiyageeti maanawu giigidi issi sohuwan uttidaageeti beettoosona.

maayuwaa baizziyo keettan woikko maayuwaa sikkiyo keettan bollan kaqetti uttida maayuoi beettees. ha maayuwaa qoodai woikko ha maayuwaa merai ai malatii?

Issi na'ee binnaanawu dumma dumma merati de'oosona. ha meratikka zo'o karettanne ha dille ciishsha mala gidoosona.

Biron keexettiddi deiiya keettay beettees ha keexettiddi deiiya keettaakka neegaa meegiidi deiiya asatinne mittaa qanxxi qanxi shiishi asatikka issippe beettoosona

Sa'an micettida shara bollan daro paapayaati shara bollan qoletti uttidosona ha paafayatu qoodaykka keehippe daro.

woxaa bollan ashuwa billamay beettees ha billamay ashuwaa shaakkanawaa woykko muuxi muuxidi suuppayanaayyo maaddiya miishsha gidiyoogee erettiis

yelaga naati allaxxiyo sohotun kaa7iidi woikko allaxxiiddi de7iyoogee beettees ha allaxxiyo sohoikka pule keettaa gidiyoogee erettees ha pule keettan kaa7iiddi de7iya yalaga naatu qoodai aappunee

dumma duma mittaa ayfetuppe gum''ettidi uyanawu maaddiya woykko asa payyatettaa naagissanau asai xaqqamettiyo bay beettees ha hagaa sunttaykka aibaa geetettii

issi bayzzo keyttan woykko dumma dumma bata bayzziyo suyqqetun cura asay eqqiis. ha asati shammiyaageetanne bayzziyaageeta qassikka muleera ha asa qooday aappunee?

Maanawu giigi uttida qumai wodiyaa bollan uttidaagee beettees. ha qumaikka unccaa oyttaa bilandduwaa maattaa hagaanne hagaa malati yaagiiti shiiqidi uttiiisona.

naa77u asatinne naa77u deeshshati beettoosona. ha azatuppe ne7aa deeshshatuppe goye baggaara toketti uttidi diccida uuttatinne mittati beettoosona.

qoodan corida asai bantta miizzaa cadissanau ekkidi yiidaagee beettees. ha eeda asatuppekka cadettiidi de7iya miizee mirai aibaa malatii?

kehiife daro woikko qoodan corida talibaa geetettiya mittai beettees. ha mittai aifiyaa aifidikka uttees qassikka ha mittaa go7aikka aibe?

so giddon asay go'ettiyo miishshay beettees. ha miishshay baggay qumaa kattanawu baggay kushiyaa meettanawu maaddiyaa bada ha qumaa kattanawu maaddiya miishshay sunttay woykko qooday aappunee?

Bitanee ba gadiyaa waaxa booran goyiidi de'ees. qassikka he booratu meray issoy zo'o issoy karetta gididi beettees. appe guye baggaara carshshaa badalay de'ees.

dumma dumma haattaa zeero oosoi xoosettiid de7iyaagee beettees. a haattaa zeero oosoikka tarbbaineeriyaa geetettiya miishshatun haattai zeerettees ha zeerettida haattai kanttidi biyaagee bulqqoikka beettees.

issi wolaytta dichchaa kaassanchchay ba ufayssaa qonccissiiddi de"iyage beettes. qassikka aappe ya baggan a maaddiya baggati de'oosona.

wolaytta doonaa pilggettanne dichca insttutiya geetettiyaabay wolaytta biittaa asawu maaddiyaabaa gididi qoncciis. ha wolaytta dichchaa pilggettawu doomettay awaane?

issi kaamiya ogiyan eqqida asi beettees ha ogiyaappe qummo baggaarakka xade baggaarakka mittai de'ees ha eqqida asi ay mala asi macceeyye attumi

tokettidi biron dicciiddi de7iya maaxe santtati beettoosona. qassikka etappe sintta baggan pude diccidi biida mittati etaw kuwaa gidi maaddiyaageetinne sintta baggan keettaynne oosetti uttidabati beettoosona.

ooso keettaa karen woikko xaafo keettaa karen eqqidi kiitaa aattiddi de'iya asi beettees ha asi ba dere asaayyo ba kawotettaabaa odiyoogee qonqce ha asi attumeeyye maqce